Ero hayssan tani qasse ha'i xeellashe dizay aaze eggeekko wogga gitta eeli diza abba beyashe deays ha abba giddonka qasseka maatay i dolishe dizayssaka xeellashe de7ays.

Hayssan ha7i tani qasse xeeellashe dizay aaze eggeekko wogga gitta pooqanne ha pooqe sinthara qassekashuchchara oosettida medhettida wora medoosati eqqidi dizayssa xeellays.

Eroo ha7i haysape thani qassi xeellashee dizay aazee giikko issi keeththaa garssan daro asathi uththi dizayssanne eqqi dizayssa be7ashee de7ays;ha uththi diza asathay qassika darothikka gaammo dunguza mayo mayidaythakka be7ashee de7ays.

Ero ha' Tani haysappe xelashe dizay aaze gikoni issi Gita wogga keetha garsani asati utidi dizaysa xeelashe de'aysi, ha uti diza asatppe qase issinozi Saro woyko mara nagisiza donza adeko.

ero ha7i qas hayssa bolla tani xeellashe diza yaazeeygikko isxi gade bolla maatara darofe lo7iza gade bolla daro asati eqqidinne uttidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

ero ha7i qas taniyayssafe xeellashe diza yaaze gikko gitta aho wogga denba gade bolla asati uttidinne eqqidi issi qofa haasayishenne tobetishe dizayssa be'ashe de7ayees

Ero ha'i qastani hayssafe xeellashe dizay yaazeeygikko daro asata asati daasa garsan shiishshirinne wutistiri quma muzishe dizayssanne qumazaka qolishe immishe dizayssa xeellashe de'ays

ero ha7i qas tani hayssafe xeellashe dizay yaaze giikko gitta wogga aaho keeththa gattan darro asati booththa shurabe maydi qoobe wottidi hissi qofa bolla xeellishe dizayssa utti dizayssa be ashe de7ayis

eroo ha7i qassayssafe tani xheellashe dizay aaze giekko gitta wogga kamey oge bolla darro asati kezidinne ufti dizayssanne ekki dizayssa biyashe deays hawutti diza sata sinthanka qasse xarapheza bolla qumaysanera aadhdhi dizayssaka biyashe deays

ero ha'i qasse hayssafe tani xeellashe diza yaaze giikko asati uttidi shiiqidi dizayssa xeellashe de'ays ha utti shiiqi diza asata gaaththanka qasse gammo dunguza mayo mayida daro asataka xeellashe de'ays

Ero ha'i hayssafe thani qasse xeellashe diza yaaze giikko darro asati kame oge bolla shiiqe eqqida yssabeyashe daays shiiqe eqqida asata giddon qasseka gammo may'o may'dinne izara dursa duriza naytaka xeellashe dayys.

Ero ha7i hayssafe tani qasse xeellashe diza yaaze giikko issi keeththa gaattan asati maarara uttidi dizayssa xeellashe deays hawuttidizasatikka ussi qofa tiri oottidi xeellishe dizayssaka beyashe deays.

Ero7o qasse tani ha7i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko issi weyshefe keexxettida keeththa garsan asati qasse gammo dunguza may7o maydinne paraphe sinsan maarara utti dizayssa xeellashe deays.

Ero tani qaseka hayisape xelashe dizayis aze giiko issi woga gitta kethe mata kethadanika kexetida huphe ketha xelashe de'ayis ha ketha sinithanika dicishe de'ay mithata be'ashe de'ays

Tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizayyaaze giikko atdi darro nayti kuwaaseka iza nayti wanca ba kushshen oyqqidinne keyppey ufa'etishe miichishe dizayssa be ashe deays.

ero hayytani qassayssa bolla xeellashe dizay yaaze giikko hissi keeththa matan maatay buro diccishe diza gade bolla asati eqqidi dizayssanne ba sinthan qasse issi bora oyqqidi essi woththidayssaka xeellashe deayee

Ha'i tani qasayssa bolla xeellashe dizay aaze gikko issi mitha garsan isi hakimey darro nayta aayeti ekkidin eta akamishe marfey caddishe dizayssa xeellashe de'ayees.

ha7i tani qassayssafe beyashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan asati qasse maarara uttidinne issi qofa xeelishe dizayssa beyashe deays ha uttida asatafe qasseka gammo dunguza shurabe mayda asataka xeellashe deayys

ero tani qas hayssafe be ashe dizay aaze giikko issi daroppe keehi lo7iza macasiya gutta dizayssanne ba kushen waraqeta oyqadanne qasseka issi kushan mayka oyqada haasa ashe dizayssa xeellashe deayees

Ero ha'i hayssafe ta xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan na'u donza atteti taraphe mata bolla uttidinne issi donzay qasseka xaafishe dizayssa tani qasseka xeellanas dandayadees

ero ha7i hayssafe tani qastelashe dizayaaze giikko hissi daasa garsan keehipe daro asati utti dizayssanne eqqi dizayssabe ashe deays hawutti diza asatikka qasse qoobe wostidaynne gammo dunguza guuthafu xaqodhera duge yeggida asatikka deettes

Ero ha7i hayssafe qasse tani xeellashe diza yaazeeggikko keehi daroppe malalettidi keexxettida keeththa beyashe deays ha keeththa gaaththanka qasse asati maadara uttidinne issi qofa bolla hasayishe tobetishe dizayssa xeellashe deays

Ero ha7i hayssafe qastani xeellashe diza yaazeeygikko cima aawata beyashe deays aawatikka gammo dunguza kote maydinne qooba woththidi ba kushen xambaro oyqqidi eqqi dizayta xeellashe de7ays.

Eroo thanii hay heysape qassi be7ashe dizay aazee giikko issi yiida asaa garssan asathi maarara uththi dizayssa be7ashe de7ays; uththi diza asathikka asathi gobaa xilli ooththi xeellishe dizayssaka be7ashe de7ays.

Ero ha'i tani qase haysa ppe xellashe dizaysi aze giko daro asay marara uttidine issi qopa xellishe siyishe dizaysa beyashe de'aysi

Ha'i qasse hayssafe tani xeellashe dizay aaze giikko keehi garoppe lodhiza lelashe keeththa giddon issi donzaaddey uttidinne issi haasaa haasayishe dizayssa xeellashe deayees.

Qasse tani hayssan xeellashshe dizay aaze giikko daro asati gade giddon shunkurtetanne qasse hara hara mishata shiishshidi bayzishshe shamishshe dizayssa hayssan xeellays

hayssan tani qasse xeellizay aaze eggeekko issi keeththa giddon masoobeti safeyedetinne issayssa mala darro umishati shiiqidi indizayssa hayssan xeellays

Ero ha7i hayssape tani ha7i xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi dere woga mayo asatimayidinne bahuuphe bolla jabana misatiza miishsha wothidi kushenkka hara miishekka oyqqi hamettishe dizayssa beyayssi.

Ha iitani qaseka issa bolla xeellashe dizay aazeeygikko darro macanayta beyashe deays ha macanaytikka lo7iza bootha dirba dire maydinne issi gade bolla maarara eqqidi dizayssa xeellashe deayes

Ero ha7i tani hayssafe qassayi xeellashe dizay aaze giikko sieli diza gitta abba beyashe deays aabbaza matanka qasse xeelli she eqqida heedzdzu donza attuma addetakka beyashe de'ayes.

Ero tani ha'i qasse hayssafe xeella she dizay aaze giikko issi keeththa garsefe gammo dunguza may'da aawati kezishe dizayssanne qasseka kare na'u donza addeti eqqidi dizayssa tani hayssafe xeella sheyde ays.

Ero ha'i tani hayssafe qasseka be ashe dizay aaze geekko gitta wogga kaame oge matan asati qasseka mangota akatota hessa essa malata bayizishe dizayssanne shamishe dizaysa be ashe deays eta matarakka kaame bishenne asatikka qasse hemettishe dizayssaka xeellashe deays.

ha'i tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giekko issi haaththa beyashe de'ays ha haattha matanka qasse daro asati gaabe mayda daro asati haaththa matan eqqi dizayssaka xeellashe de'ays

Ero hayi qasseka tan hayissape xellashe dizay aaze gikko issi keththa garissan asati shiqidine lemate bolla quma wottidi manasi gigettishe dizayissa xellashe de'aysi.

Ero tani hay haysappe xeelashe fe'izay aze giko issi ketha garsan issi woga bessiza durusa nayti qase durishe dizaysa haysape Tani qas xeelashe de'ays

Ero ha'i hayssa bolla qasse tani xeellashe diza yaazegikko saane bollay soloy wuddhin qasseka iza bollaka eecishe dizay guutha eqa gartan ashoy uttidinne kaxishe yidayssa xeellashe deayees.

Ero ha'i hayssafe qastani xeellashe dizay aazeyggikko gita wogaaho denba gade bolla sati masqala tama eettidinne tamazaa matanka qasse shiqidi eqqidi bonchishe dizayssa be ashe deayees.

Ero tani hayissappe hai xelashshe dizayisi aze gikko wogga gita demibba gade bola keeththetida mata keeththa beashe deayisi ha mata keeththa siniththanikka qasekka namu guththa laqati deizayisakka beashe deayisi

Ero tani qas hayisape xelashe dizay aze giiko ashoy shuketidinee bayizetida ketha be'ashe dayis ha ketha gidonika issi atuma na'i qanixishenee loyithishe dizayisaka be'ashe dayis

Ero ha'i hayssappe qase tani xeelashe dizaysi aze gikko kehi daroppe lo'iza maata keetha be'ashe de'ays. Ha maata keetha qasekka matara uuththay toketidi dic'idi dizayssakka xelishe de'ays.

Ero tani qassayssa bollayi xeellashe dizay qaseyazeygikko si keeththa beyashe deays ha keeththa pengeykka do7etti dizayssanne pengeza matanka qeeri naay uki dizayssa xeellashe deayes

Ero haytani qasse hayssafe ha7i xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo7iza dirba dire may7oti botha mayoti eqqidi bayzetishe dizayssa be ashe de'ays.

ha7i qasse tani hayssafe ha7i xeellashe dizay aaze giikko gita abba haathe eeli dizayssa beyashe deays ha eeli ikkida haaththaza matan qasseka lo7iza mithati cilila mithati diccishe dizayssaka beyashe deays

ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe dizay aazey gikko na7u geela7o macanay ta be ashe deay a macanaytikka ba derey woga ba moydho bolla wottidi eqqidi dizayssa beashe deayes

Ero ha'i tani qasse hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko isi wora garsan daro asati eqqidinne idimetidi dizayssa tani ha7i hayssa bollafe xeellanas dandayadees

Ha7i tani hayssafe qasseka xeellashe dizay aaze giikko missi denba gade bolla eqqida heedzdzu asata beyashe deays heedzdzu asafikka ba dere wgamayo maydi eqqidi dizayssaka beyashe deays.

hayssan tani qasse xeellashe dizay aze gikko ashangulite aayo misatizaaranne naa misatizayti issife idimettishe dizayssanne eeta mitarakka qasseka ciishshaynne qasseka h lo'o ayta qamma gizayssa xeellays

ero ha7i tani hayssa bollafe ha7i xeellashe dizay aaze giikko oge bolla daro asati bandira oykqidinne misileta oykqidi oge bolla miicishe hemettishe dizayssa xeellashe deayees

Ero hai qassi hayssape tani xeelashe diizay aaze giiko kehi loiiza keththa garssan asati eqqidinne uttidi dizzayssanne issi qoffa xellishe dizayssaka hayssa bollape beashshe de'ayssi.

ero ha7i hayssa qastani beyashe dizay yaaze giikko gitta wogga kame oge beyashe deays kame ogeza matanka qasse umaatatinne wogga wogga mithati dizayssaka xeellashe deayes

ha7i qasseka tani hayssafe xeella shee diza yaazey gikko issi oge matan issi shaamize mayda donzadey issi qofa haasayi sheedizayssa tani qasse hayssa bollafe xeellanas dandayadees

ero ha7i tani qase hayssa bolla xeellashshe dizay aaze giikko gitta aaho denba gade bolla daro ciima aawati uttidi dizayssa beyassshe deays hawuti deyza aawatikka qasse ba issi dere woga bestiza qoobe wottidi gabe maydi mararra uttidayssa xeellashe de'as

qasse tani hayssan xeellizay aaze eggeekko issi kaame oge immatan issi iquma keetha hayssan tani qasseka xeellanas woykko beyanas dandayadis

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze igikko issi kaame eqqidinne ha kaameza sintharakka asati eqqidi dizayssa hayssan tani qasseka xeellanas dandayades

ero ha7i tani hayssafe qasxe lashe diza yaaze gikko quruxara lo7i keexxettida keeththa beyashe deays ha keeththa gaaththanka qasse daro asati gaammo dunguza maydinne ba sinsaleematera daro quma wottidi haqumaza muussa bolla dizayssaka beyashe deyas

Ero ha'i qasse tani hayssafe beyashe dizay aaze giikko gitta woggar shuchchara liceti yoosettida kame oge beyashe deays ha kame ogeza matanka qasseka issi quma keeththaka beyashe deayes.

Ero ha'i hayssafe tani xeellashe dizay aaze giikko keeyi daroppe lo'iza keeththa garsan asati marara uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa beyashe deays hawuttida asata sinsanka xaraphe bolla haylandera haaththay dizayssanne ciishshatikka dizayssa beyashe deayes.

Ero tani qase hayssa bollape xeelashe dizay azee?giza giddiko issi keththa garssan daro asati eqqidine issi computereza bolla xellidi iza bolla tobetishe dizayssa hassa'ishe dizayssa be'ashe dayssi.

Ero ha7i qassayssafe tani xeellashe dizay aaze geekko issi gita wogga keeththa garsan maarara asati ba oyde bolla utti dizayssa xeellashe deays ,ha utti diza asatikka qasse issi mala mayo mayda maara saro naagisiza asatakko.

ero ha7i hayssafe qastani xeellashe diza yaaze geekko issi lo7iza keeththe keexxetti dizayssa beyashe deays akeeththa sinthanikka daro asati uttidinne eqqidi dizayssaka xeellashe deays

Hayssan tani qasseka xeellashe dizay aaze geekko wogga gitta pooqe keeththanne ha pooqe keeththa sintharakka maatatanne qasseka shuchchara licettida kaamey hamettiza oge xeellays.

Hayssan qasse tani in xeellashe dizay aaze eggiekko wogga agitta pooqe keeththa mastootera bichcha oosettidayssa hayssan qasseka tani xeellashe de'ays.

Erro tani qassi hayissape beyashe dizayi aze gikko issi kehipe loyida ketha beyashe dayisi. Ha ketha gathanikka loyida xaripheyinne oyideti marara dizayisaka beashe deyasi.

Eroo qasse tani ha7i hayssa bollappe xelashe dizay aaze giikko gitta wogga kaamey oge bolla daro asati xurumba punnishenne qasseka nu derey topphiya bandira kushe bolla oyqqidi ufayetishe eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

Ero hayssafe ha'i tani qasseka xeellashe dizay aazey giikko keehi daroppe lo'i keexxettida chara keexettida wogga gita pooqe keeththa beyashe days ha pooqe keeththa matanka qasse wogga mithay dizayssaka xeellashe deayees,

Ha'i hayssa bollafe tani qasxellashe dizay aaze giikko issi shuchchara keexxetishe diza keeththa beyashe deays a keeththaza matanka qase keexxishe diza asatinne dizayssaka beyashe deayes.

Ero ha'i hayssafe tani qasse be ashe dizay aaze giikko issi gita wogga keeththa garsan asati maarara oyde bolla uttidinne issi ba qofa xeelishenne tama rishe dizayssa be ashe deayees.

ero haysan ha, I ta xelishe dizay aze giko issi gitta woga gamey oge bola dizaysanne ha eqidi diza asata gathan gamo dunguza shuqarabeka mayidi diza asataka xellashe de'aysi

Ero hayssappe tane qassayi xeellashe dizay aaze gikko shuchchara keexxettida keeyippe daro malalisiza wogga pooqe keeththa beyashe deays, ha keeththa sinthanka qasse mitha bollaka xaaxeti diza korontatanne qasse nu derey tophiya bandirakka beyashe deays.

ero ha7i tani qassayssafe xeellashe diza yaazeeygikko wogga adussa keeththata keexetti dizayssata beyashe deays ha keeththata giddorakka qasse daroppe lo7iza kame ogekka xeellashe deays

ero qasse tani ha7i hayssafe xeellashe diza yaaze gikko buro keexxettishe diza wogga gita pooqe keeththa beyashe deays ha pooqeza bollaka asati keexishe dizayssanne iza sinthan qasseka kame eqqi dizayssaka beyashe deays

ero ha7i hayssafe tani qas xeellashe dizay aazey giu keehi daroppe malalesiza lo7iza keeththa beyashe deays ha keeththa sinthanikka wogga kame ogey dizaystanne kame ogeza bollakka kame laaqetishe dizayssa seellashe deays

ero ha7i qastani hayssafe xeellashe diza aze giikko keehi daroppe leelashe xeelishin daro ayfes lo7iza wuga fooqa keeththa beyashe deays iza matarakaasati hemetishenne kamey hemettishe dizayssaka xeellashe de'ays

Ero hayssafe qasse tani ayi xeellashe diza yaaze giikko buro keexxetishe diza shuchchara keexxetishe diza keeththa beyashe days ha keeththa sinthamikka qasse daro donzasati eqqidi haasayishe dizayssa xeellashe deayys.

ero ha7i hayssafe gastani xeellashe diza yaaze gikko buro keexetidi wuronta shuchara keexxetishe diza kuuqa keeththa beyashe deays a keeththa sinsanikka qasse daro asati shiiqe ekkidayssaka xeellashe deayy

Ero ha'i qas tani hayssafe xeellashe diza yaaze giikko gitta wogga kaame oge bolla darro asati booththa umay shurabe maydinne ba kushen bayndira oyqqidi misiletakka oyqqidi darro asati eqqi dizayssa xeellashe deays.

ha7i tani qasse hayssa bollafe xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga denbagade bolla keype daro lo7iza keexxetida keeththa beyashe deays ha keeththa sinthanikka asati eqqidizayssanne etamataraka lo7ishe buro diccishe diza maatataka xeellashe deays

Ha'i tani hayissa bolla xelashe dizayi aze gikko hai buro kexetishe dizza wogga shuchara kexetishe diza poqqe beashe deyisi. Ha poqqeza xellanasi assayi pude keishe de'eyisa be'ayisi.

Ero Tani ha'i haysappe xelashe dizaysi aze gikko kehi daroppe lo'iza lelashe ketha beyashe de'aysi ketha gathan hamutashene uttadi diza asataka beyashe de'aysi.

Hai hayisape ta xelashe dizayis aze giiko gitta woga shuchara kexetiza kexetishe diza woga kethati gitta ketha ha kethaza bolaka kexishe diza asati kexyisa xelashe de'ayis

ero ha7i tani qasshayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko geeta aaho denba gadey bolla heypelo7iza denba bolla daro asati booththa may7o maydinne tophiya bayndira kushe bolla oyqqidi eqqidi dizayssa xeellashe deayees

Ha'i tani qasse hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko gitta wogga lo'iza keeththa beyashe deays ha keeththa matanka qasse mithay diccishe diza mithanne maatay diccishe dizayssa kame oge keehipe lo'izayssaka xeellashe deays.

ero hayi itani qase hayssa bollafe ayi xeellashe diza yaaze gikko keehi daroppe mala listiza lo7iza keeththa beyashe deays ha keeththa sinthanikka daroppe lo7iza mithati diccishe dizayssaka xeellashe deayes

Ero ha7i qasse tani hayssa bollafe xeelashe dizay aaze giikko kehi daroppe malalesiza lo7iza keeththa gaattan issi mattayishin ha7i mattaza asati qasse sarokkidi mokkishe dizayssaka be ashe deays.

Hayssan tani qasseka akeekiday woykko xeelliday qasse aaze geekko issi keeththa giddon daro akkimetinne hara asati issife shiiqidi haasayishe dizayssa xeellays

Hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa giddon asati ibba sinthan ba daabbo xarapheza bolla wottidi shiiqidi uttidi indizayssa hayssan xeellays.

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko daro maccanne attuma addeti ba kushan eqaa oykkidi hemettishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays.

Ero taani hayssan qasse xeelashe dizay aaze giikko issi adde addenne machiya dizayssa qasse maccasiyakka hedzdzu nayta yelin ezaka hakimeti oyqizayssa hayssappe xeelashe de'ays.

Qase tani ha'i hayissappe xelashshe dizay aze gikko issi ayiya baa na akemiso hargesi akanthana ehidayissanne qase issi akimeya izara akamizayssa ba hayitha bolla woththada akamashe dizayissa xelashshe de'ays

Ero hayi hayisappe ta xelashe dizayi aze gikko issi akime ketha garissan kare derepe yidda akimeti ba sinthani xariphe bola daro dhaleta wothidine etta xelishe dizayisa beyashe deyayisi

ero qasse tani ha'i hayssappe xeellashe dizay aaze giikko issi haakime keeththa beyashe de'ays ha haakime keeththanka qasse be akamettana yidayasati ba arsa bolla ichidi dizayssaka xeellashe de'ays.

ero ha7i hayssafe tani qasxeellashe iisi modiza yaaze giikko issi hakime keeththa beyashe deays ha hakime keeththa gaththan qasse issi naa yelida aayeys naayshe sha sheykko izo moorenna mala teqqiza miisha immishe dizayssa beyashe deays

ero ha7i tani qasse hayssafe xeellashe diza aaze geekko akimey gaathtan asati dizayssa beyashe deays ha asatikka qasse satas naay sheeshsha sheykko sheeshsha asata iissonta mala teqqiza eqa immishe dizayssa beyashe deays

ero ha7i hayssafe tani qasseka xeellashe diza yaaze gikko issi keeththa garsan pharaphe bolla daabboy keekenne pushshati dizayssa be ashe deays hayssanka qasse asati shiiqidinne keekezakka qanxishe dizayssa be ashe deays

hayssa bolla ha7i tani qasse lashe diza yaazeeygikko issi gadey bolla eqqi diza asata beyashe deays ha eqqi diza asatikka qasseka gey masqale mayo maydi eqqi dizayssatakka beyashe de'ays

ha7i tani hayssape xellashshe dizaya azey gikko issi keeththa gaaththan kare dereppe yiida issi addey komfitereza doydinne issi qofa asatas hasayishshe dizayssanne asatikka xeellishshe dizayssa beyashe de'ays

Ero ha'i hayssafe ha'ikka ta be ashe dizay aaze giikko issi kaame oge matan keype daro lo'iza wooqe keeththa shuchchara keexxettidayssa xeellashe de'ays iza achcherakka qasse mithatikka dizayssa be ashe deays.

Ero qas ha'i tan hayisape gitta woga aho deniba gade bolla issi gitta woga bonibay doyetidi elish de'esane iza mata ba kushe mechetishediza issi cima awa xelashede'ays

ero ha'i qas tani hayssafe xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga denba gade bolla etiidi diza na'u mata keeththa be'ashshe de'ays ha maata keeththe guye baggarakka gitta zumay woray dizayssakka xeellashe de'ays

eroo ha7i qasse tani hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko giitta wogga denba gade bolla keexxettida tamare keeththa beyashe de'ays atamare keeththaza qasse dirsa ka beyashe de'ays ta dirsaza bollaka qasse xuofetida xuufetaka beyashe de'ays

ero ha7i hayssafe gastani xeellashe dizay aaze giikko hasati gammo juma aawati bakushan maata oyqi dinne iza imaxata baataza oqe ooththidi bessishe mokkishe dizayssa xeellashe daayes

ero ha7i qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga aaho katama beyashe deays katamaza bollaka wogga wogga kaame ogati dizayssaka xeellashe de7ayees

ha'i qas tani hayssafe xeellashe diza aze giikko issi dhaley keeththa beyashe de'ays ha dhelay keeththanka qasse dhaleti maara maaran ba sohon maarara dizayssaka xeellashe de'ayes

Eroo thani haysape qassi xeellashee dizay aazee giikko githa aaho demba gade bolla daro donzza aththuma addethi ba kushen puuthe oykkidi tokkanaas hemeththishee dizayssa xeellashee de7ays.

Ero ha'i haysappe tani xelashe dizay aze gikko kehi lo'iza ketha matara lo'iza gotta donza asati hamutishenneri xelishe dizaysa Tani xelashe de'aysi

Hayi tani hayi hayissa bolla xelashe dizayi aze gikko gitta wogga darrope loza kame beyashe dayisi ha kameza ogge bollaka issi na'ayi hemetishe dizayisa hayissa bollape xelashe deyayisi

eroo tani qassayi hayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe malali di keexxesida keeththa beyashe deays ha keeththa matanka miay diccishenne hilila maataka beyashe deayes

ero hayssafe qass tani xeellashe dizay aaze giikko asati gitta godettida ha muruta gaaththan amuruta gaaththaza bookkishenne qasseka iza gaaththan puuteta tokkishe dizayssa xeellashe de'ays

hayssan qasseka tani xeellashe dizay aazee ggikko asati issi keexettida keeththa woykko dirsappe ha baggara shiiqidi eqqidi dizayssa hayssan qasseka xeellays

Ha7i tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko keehi lo7i keexxettida keeththa beya she deays ha keeththayka shuchchara keehipe lo7iza palamera gorfeti lo7iza keeththa xeellashe deays ha keeththa sinthanka asati qasseka eqqi dizayssaka beyashe deays.

Ero hay hayisappe qase tani beashe dizay aze gikko daro tamare tamaridinne wurisidi anjetishe dizayisa asata daro asati asa eqi dizayita heyisappe beashe deayis.

ero hayssafe tani ha7i qas beyashe diza yaaze giikko ulidaroppe leela shidi lo7idi keexettida keeththa beyashe deays ha keeththa gaaththanka qasse oydetinne xarapheti maarara dizayssaka xeellashe deayes

ero ha7i tani qasse hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko keehi lo7idi malaidi keexettida keeththa beyashe deyays ha keeththaza matan kaasi eqqidi dizayssaka qasse xeellashe de7ayees

Ha7i tani qasse hayssafe xeellashe diza yaaze giikko issi keeththa gaaththan na7u donza attuma addeti utti dizayssa beya she deays hawutti diza addetappe issioy qasse pasinthen komputere doydinne naaqishe dizayssa beya she deayes.

ero hayssafe qastani xeellashe dizay aazeeygikko issi maara naagisizayssa woykko saro naagisiza issi donza addey beyashe deays ha donza addey kabba may7o maara may7o maydinne utti dizayssa xeellashe deayes

Hahi qase haysan tani beyashe dizay azze gikko kamey oge bolla qoletida buratane itata denthishe kame bola denthi qolishe deyssa xelash deyays

Ero ha7i tani hayssafe qasse xeellashe diza yaaze giikqo si kaame oge matan qolettida iita mithatanne iita buureta asati denthishenne kaame bolla qasseka caanishe dizayssa xeellashe deays

Eroo ha7i hayssafe tani xeellashe dizay yaase giikko issi wogga gita kame oge beyashe days ha kame ogeza bollaka qasse issi wogga gita kame eqqi dizayssaka beyashe daays.

ha'i ero tani qasse hayssafe beyashe dizay azey gikko issi gita wogga kaamey oge bolla qolettida iita buurata festaleta asati fitishenne geeshshishe dizayssa xeellashe de'ays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko na7u maca nayti ba kushan waraqeta oyqqidi eqqi miicishe dizayssa hayssan xeellays

ha7i hayssafe tani qasse beyashe dizay aaze gikko issi keeththa garsan na7u maca nayti qasse ba sinthan komputerey doydinne woththi issi miishe ooththishe dizayssa xeellashe de7ayees

ero tani qassa issafe yay beyashe dizay aazey giikko keehi daroppe malaletti keexettida keeththa beyashe deays ha keeththayka qasse kawo ososo gidishin qasseka isti donza aaway issi komputere ooththiza komputerera ooththiza na sinthan eqqidi waraqe ta oyqi eqqi dizayssaka xeellashe deayees

Hayssan tan qassa7i beyashe dizay aaze giikko isi addey komputere sinthan uttidinne komputereza xeellishenne lo7athishe dizayssa tani qasse hayssafe ha7i xeellanas dandayadis.

ero ha7i phastani hayssafe xeellashe diza yaaze giikko hissi donzadey komputera sinthan uttidinne ha komputereza bollafe si qopfa xeelishe dizayssanne iza matara asati eqqi dizayssaka xeellashe deayes

ero ha7i qassayssafe tani xeellashe diza yaaze gikko issi keeththa garsan asati utti dizayssanne hawutti diza satikka qasse issi qofa xeelishe dizayssaka beyashe deayees

hayssan tani qasse xeeliday aaze giikko asati wogga gita kawo oosancha asati iyishin gammo cimati eetas maata immishe dizayssa hayssan xeellashe de7ays

Ha"i hayissappe alin taani xelashshe dizay aze gizayissa gidikko nu dere Ethiopia kawo awara sarokishe dizayissa taani beyashe days

ha7i qasse tani hayssafe xeellashe dizay aaze giikko gitta aaho denba issi gade bolla darro asati kezidi eqqidi dizayssa be ashe deays haiqqida asata sinsen issi aaway qasseka eqqi dizayssanne iza sinthaneka mayke dizayssaka be ashe deays

Ero ha'i tani hayssafe qasseka xeellashe dizay aaze giikko gitta gekame oge beya she deyays ha kame ogeza bollakka qasseka kameti eqqi dizayssanne daroppe lo'iza gita gita wogga asati donza asati hemetishe dizayssaka xeellashe deays.

ero ha7i qasse hayssafe tani xeella she dizay aazey gikko asati ba kushan maata oyqqidinne imathi hara dereppe iza imathata mukkishe dizayssa hayssafe xeellanas tani dandaya dees

ero ha7iitani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe malalissiza lo7iza keeththa beyashe deays ha keeththa agarsanikka daroppe gita gita asati maarara uttidinne issi qofa xeelishe dizayssafa beyashe de'ayees

Ero ha'i qase tani hayssape be'ashe dizayssi azee? giddiko gitta wogga kamey oge bolla daro asati kezidi hametishe dizayssi etta matara kamey hametishe de'es . xeelishe de'es.

Ha7i hayssape thani qassika xeellashee dizay aazee giikko issi lo7iza keeththaa garssan nu dere ethoophphiya kawoynne issi kare dereppe yida issi mishireera sarokeththishe dizayssa tha xeellashee de7ays.

Ha' qase Tani haysappe xelashe dizay aaze gikoni issi woga leelashe keehippe lo'iza keetha gathani imsthi nam'u imathati yishn asiy mokishenne upa'etishe dizaysa beyayisi.

Ero Tani ha'i haysappe neyashe dizay aaze giikon issi gita keetha gaathan nu Deere tophiya kawoy eqidi dizaysanne ba qopa issi qopa asatas aathishe dizaysanne xeelashe days

Ero hay ta hayssa bola xelashe dizay aybbe gikko kehippe daro loyzza elashe ketha gathan imathi nam'u imathati yishin asati uffaysarabandira dhoqisti oyqidi eta mokishe dizayssa beyashe deyays.

ero hayi tani qassayssa bolla ha'i xeellashe dizay aze giikqo issi kaame bolla darro nayti dizayssa beyashe deay ha uttida naytikka qasse ba kushen bayndira oyqidi dizayssaka xeellashe de'as

ero tani qas hayssa bollafe ayi xeellashe diza yaazey gikko asafisidaasa garsan utti di dizayssanne utti diza asata sinsara xaraphe bolla haylandetara haaththetinne hessa hessa malatati qasseka dizayssa beyashe deayes

ero tani qassa7i hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikko keehi daroppe malalisiza lo7iza keeththa be'ashe deays ha keeththa gaathtsanka qase kare derey asati maarara cugancugan uttidi dizayssa be ashe deays

ero ha7i tani hayssa bollafe xeellashe dizay aaze giikko keeyi daroppe lo7iza keeththa gaaththan daro iza bogga asati ekki dizayssanne hayqqi diza asata gaaththanka qasse nu derey itiophiya kawoy dizayssanne heeta guyerakka qasse na7u dere bayndiray kaqeti dizayssaka beyashe deayes

Ero tani qasse hayssa bollayi xeellashe dizay yaaze gikko daro asati issi bolla shiiqidinne kushen maata oyqqidi bandiratanne he misileta oyqqidi ufayetishe eqqidi dizayssata xeellashe deayees.

eru hayssan tani qasseka akeekiday woykko beyiday aaze iggikko issi keeththa garsan issi iddonza ammaca uttada ha xeellashe idizayssanne i guyerakka issi poolise eqqidi dizayssa xeellays

ha'i tani qasse ha'i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe malaletti keexxettida keeththa be ashe de'ays ha keeththa garsankka daro asati ba sinsan komputerey wothidinne maarara yafarara utti dizayssanne qasseka eta giddonka asati eqqi dizayssaka be'ashe de'ayis

ero tani ha7i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa bollan asati daro asati shiiqi uttidinne issi izara ooso woosettiza eqa sinthan eqqidi tobetishenne haasayishe dizayssa xeellashe deays

Erro haysappe hay ta xellashe dizzay aybbe ikko issi woga aho keetha garssan darro asatti shiqqi uttida dizzayssa hemetishe dizzayssanne wothishe dizzayssa xellashe de'yis.

ero ha7i qassayssafe tani xeellashe diza yaazeegikko issi keype daro lo7i keexxettida keeththa beyashe deays a keeththa sinsanikka daro donza asati eqqidinne haasayishe zorettishe dizayssaka be ashe deays

Ero ha'i qase Tani haysa bollappe xellashe dizzy aze giko issi kehi daro lo'iza ketha gathan asati marara utidine issikibiritora ba sofa xafishe dizaysa xellashe de'aysi.

ero hayssa bolla qassani xeellashe dizay aaze giikko issi gita keeththa wagga keeththa gaastan eqqidaynne uttiday diza sata beyashe deays ha eqqida asati uttida asata bolla duge qasseka xeellishe dizayssaka be ashe deays

ha7i qaseka tani hayssafe xeellashe dizayaaze gikko daro keehippe lo7iza keeththa gaattan siyidonzaaddey uttidinne maykabe sintan wothtidi haasayishe dizayssanne haylandeti haaththarakka iza matan dizayssaka xeellashe deayees

Ha7i qasse tani hayssa bollape xeelashe dizay aaze giikko keehi lo'idi maaran keexettida shuuchchara keexxettida keeththa beyashe de'as. ha keeththa sinththan kaasati eqqidinne uttidi dizayssa beyashe de'as.

hayssan tani qasse xeellashe dizay aazee gikko darro pooliseti shiiqi uttidinne issi qofa way7ishe xeellishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

ero tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko ha maara naagissiza asatanne qasseka asati daro makina bolla caanenna makina bollaka iita ooththonna mala teqqiza maara naagisiza asati issi keeththan maarara uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa be'ashe de'ays

Eroha iyayssafe qasse tani xeellashe dizay aaze giikko hissi keeththa garsan daro maara saro naagisiza asati baamayo ma ydinne puchchidi issi qofa xeellishenne xaafishe dizayssa beyashe deays.

ero ha7i qasse hayssafe tani xeellashe diza yaaze giikko issi keeththa garsan asati maarara uttidi dizayssanne hawutti dizasata giddofe qasseka maara woykko saro naagissiza asatikka dizayssa be'ashe d'ayees

eroo qasa7ikka tani hayssafe xeellashe dizay azey gikko issi maara naagisizayssa woykko saro naagisiza siydonzaaddey may7ozaabe may7o may7dinne maarara uttidi dizayssa xeellashe de7ays

Ero ha7i hayssafe qastani xeellashe dizayazeeygeekko issi oge matan asati eqa bayzishenne shammishe dizayssanne beyashe deays hayssa matanka qasse maara naagisiza saro naagisiza asatikka eqqi dizayssaka beyashe deays.

hayssan tani qasse xeellizay aaze giikko wogga gita daasa agarsan gammo cimatinne hara poolisetinne hara daro asati issife shiiki uttidayssa xeellays

ero hayssan tani qasse xeelizay woykko beyashe dizay aaze eggeekko issi gitta kawu oosancha issi aaway uttidi ba qofa hasayishe dizayssa hayssan xeellays

hayssan tani qasseka xeellizay aaze geekko keehi daro asati issi keeththa garsan shiiqi uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa xeellashe deays

Ero hay haysape tani be'ishe dizay aze giko issi lo'za bota qalamera gorpetida lo'ida ketha garsan nu dere itopia kawoyne hara gita gita asati marara utidi dizaysi haysape xelishanas danda'adis.

ha7i hayssafeeta qasseka xeella she dizay aaziye giikko sidonza aaway bayfaymanaxire woththiday lo7iza koote mayda aaway eqqidi dizayssanne isti qofa asayishe dizayssanne iza sinthan qasseka daro mayketi dizayssa beyashe de ayis

Ero ha'i tani qasse hayssafe xeellasheydizay aaze giekko gitta wogga kaamey oge bolla darro asati kushen misile oyqqidinne nu dereytopphiya bayndirakka oyqqidi hemettishe dizayssa xeellasheyde ays

Ero hayssafe ha7i qasse tani xeellashe dizay aaze giikko hayssa bolla qastani ha7i beyizay aaze giikko qasseka daro dere asata bandiray maarara kaqetidi sitarayya parara dizayssa xeellashe deayys.

ero ha7i qass hayssafe tani xeellashe diza yaaze geekko dissi gade giddon asati goyshe dizayssanne bookkishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayadistane qasseka heqqa matarakka qasse gita gita ooththati dizayssaka biyashe deayees

Ero ha'i qassayssafe tani xeellashe diza yaazey gikko issi keeththa sinthan mitha garsen daro asati maarara utti dizayssa xeellashe days heeta giddonka qasse saro woykko maara naagisiza asatikka dizayssa be ashe deayes

Ero ha'i qas tani hayssafe xeellashe diza yaaze giikko giitta wogga aho denba gade bolla doonza addeti hoyde bolla maarara uttidi dizayssa tani hayssa bollafe qasse xeellashe de'ayees,

Ero ha'i qastani hayssafe xeellashe dizaaya zeeygikko hissi keeththa garsan darro asati ammano aawatikka shiiqidinneissi ammano bonchishe ha bonchisheka qase qumataka ushshatakka wothi mishe bonchishe dizayssa xeellashe deays.

Ha'i qasseka tani hayssafe xeellashe diza yaaze giikko sikeyppe daro lo'iza maca indo beyashe days ha indayaka lo'iza koote ma yadanne ba qodhen worqa woththada eqqala tir ooththa xeellashe dizayssa beyashe deays.

ero ha'i tani qasse hayssafe xeelashe dizay aaze giikko gita aho keeththa gaaththan yo'izau maarara oyde bolla asati uddhi dizayssanne ba sinthon daftarenne skirbto wothidi xaafishenne siyishe dizayssa beyashe deayes

ero tani hayssafe ha'i qas xeelashe dizay aze giikko isi donza aya qasse uttadanne i sinthan mayke eqqin haasa'ashe dizayssa tani hayssa bollafe xeellanas dandayadis

ero ha7i tani qasse hayssa bolla xeellashe dizayya zeeygekko asati ba ammano qamma bonchishe dizayssa beyashe deays ha shiiqida asatikka qasse ba sinthan qumata ushshata wothtidi mishinne uyishe dizayssaka xeellashe deayes

ha iitani qasseka issa bollafe xeellashe diza yaaze gikko issi keehi daro lo7izaa keeththa gaaththan asati hemettishenne ba qofa ooththishe qasseka eeta sinthan ha tiri ooththi ha xeellishe diza heedzdzu asataka beyashe de7ays.

ero tani ha'i qasse haga bollafe xeellashe dizay aaze giikko issi nu derey kawo tophiya kawoy utti dizayssa beyashe de'ays ha utti diza kawoykka issi qofa hasa'ishe dizayssanne iza matara qasseka nu derey tophiya bayndiray kaqeti dizayssaka beyashe de'ays

ha7i hayssafe qasse tani xeellashe diza yaaze gikko ikki heera gaattan de7o yiidinne gaatta yiidi ikkidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas qani qasse dandayadis

Ero ha'i tani qasse hayssa bollappe xeellashe dizay aaze gikko vidon aayya ba sinthan mayike wottin maarara uttadanne issi qofa haasayashe diza issa hayssa bollappe tani xeellayes.

hayssan ha'i tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko keehippe darro kaametinne asati heenne ha hemettishe dizayssa hayssan qasseka xeellays

Hayssan tani qasse xeelizay aaze geekko wogga keeththa giddon asati oyde bolla uttidinne issi qofa way ishe dizayssa hayssan tani xeellays.

Hayssan qassi ta beashe diizay aaze giiko giita aho dembba gaade bollappe gadde goyizza woykko kaatoy biitta issi kaame bolla qollishe diizayssa hayssape qasseka taani xellanas dandayadis.

Ero tani ha'i haysappe be'ashe dizay aaze giiko,gita wogga kaame oge bolla daro kaameti laagetishe dizaysaka be'ashe de'ays. Ha kaameppe issi kaamey qasseka asa caanishe eqqi dizaysaka qasse xeelashe de'ays.

Ero ha'i hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko darro ushshata beyashe days ushsha uyettiza baaqa giddon qasseka makina bollafe asati woththishe dizayssanne qasseka licishe dizayssaka xeellashe deayees.

ero ha7i tani qasse hayssafe beyashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan asati qasse donza asati maarara utti dizayssa beyashe deays ha utti diza atatikka ba kushen iskirftonne waraqe ta oyqqidi ba qofa siyishenne xaafishe dizayssaka xeellashe deayes

ero ha'i hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko asati gitta wogga kuwaase denba bolla nayti kuwaasa ka'ishe woxxishe dizayssa tani hayssafe ha'i qasseka xeellanas dandayadees

Erk ha'i tani hayissape xelashe dizzay aze gikko issi awati banita aho gadeni dungiz mayidi durissa durishe diza iza tani xelashe de'ayiis.

ero ha7i qas tani hayssafe xeellashe dizay aazey gikko issi kaame gaaththan asati maarara uttidi dizayssa tani hayssa bollappe qasse ha7i xeellashe de'ayees

Ero hayssafe qas tani a'i xeellashe diza yaaze giikko issi gita wogga keeththa matan asati issi ba qofa polisanawu darro asati shiiqidinne eqqidi dizayssa xeellashe deayys

ero ha'i qasse tani hayssafe xeellashe diza aaze gikko issi kame oge bolla laagetishe diza issi kame beyashe de'ayis ta kame gathanka asati daroppe daridinne un'ettidi bishe dizayssa xeellashe de'ayis

ero ha7i qassayssafe tani be ashe dizay aaze giikko gitta wogga kame oge bolla daro kameti eqqidinne laagetishe dizayssanne qasseka asati iza gaaththarakka himettishe dizayssa be ashe deays

tani qasi ha'i hayssa bollafe xeellashe de'izay aaze giikko issi keeththa garsan asati gita donza asati maarara uttidinne issi qofa xeellishe tamarishe de'izayssa beyashe de'ayis

Ero ha'itani qasse hayssafe ayi xeellashe dizayyaazey giikko missi giya beyashe deays ha giyanka asati zal'ishenne bayzishe dizayssaka xeellashe deays qasse ha baggara sintharakka daro indati qasse uttidi sanse bayzishe dizayssaka xeellashe deays.

Ero tani qassayi hayssa bolla xeellashe dizay aze giikko giya beyashe deays ha giyaza bolla kaasati bayizishenne zal'ishe dizayssa beyashe deays habayzettizaqa giddoppeka qasse potota bashetakka xeellashe de'ays

Ero ha'i qas hayssappe tani xeelashe dizay aaze gikko issi oge bolla daro asati shiiqi eqqi dizayssa xeelashe de'ays; shiiqi eqqi dizayssa giddon qasse issi addey baqulo toggidi bishe dizayssaka xeelashe de'ays.

Ero ha'i hayssafe tani qasseka xeellashe diza yaaze giikko issi maatara lod7iza gade bolla asati daro asati putti dizayssa tani qasseka hayssa bollafe xeellana danida'adis.

Ero ha'i hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo'iza gitta wogga denba gade beyashe deays adenbagadeza bollakka lo'iza maataynne wogga wogga mitati dizayssaka xeellashe deays qasseka iza giddonka denbaza bolla keexettida keeththaka beyashe deays

ero ha7i tani qassayssafe xeellashe dizayaaze gikko giitta aho denba gade bolla daro asati shiiqi dizayssanne qasseka nayti izappe dursa durishe dizayssanne ba dere woga bessishe dizayssa xeellashe deays

Ero ha'i qasse hayssafe tani xeellashe diza yaaze giikko hissi keeththa matan na'u attuma nayti tama eeththidinne distemisatiza miisha woththidi hissa qasse kathishe dizayssa beyashe deays.

Ha'i qasayssafe tani xeellashe dizay aazey giikko gitala keehife daro lophiza githa wora beyashe deays ha woraza bollaka gita gita mitatinne shillbi beettizayssaka xeellashe deayys.

Ero ha'i qastani hayssa bollafe xeellashe diza yaazey gikko gitaho denbagade bolla keexeti diza tamare keeththa beyashe deays tamare keeththa gaththanka gita gita mitati dizayssanne iza garsenka nayti qasse usti dizayssa xeellashe deays.

Ha'i tani qasse hayssafe xeella shedi zay aaze giikko gitta aho denba gade bolla daro nayti himetishenne eqqi dizayssa utti dizayssaka hayssa bollafe xeella sheeyde ayees

Ero ha7i qastani hayssafe xeellashe diza yaaze gikko hissi keeththa matan na7u donza addeti tama eeththidinne tamaza bolla qasseka bashshe misatizayssa woththidi iza bolla kachchishe dizayssa tamaykka eexishe dizayssa xeellashe de7ays.

Eroo qasse tani hayssafe deelashe dizay aaze gikko aho bollara duge goggishe diza haaththa beyashe deays ha haaththa garsanikka qasse daro nayti mecetishe eqqidi dizayssaka beyashe deayes.

Ero hayssa bollappe ta xelashshe diizay aze gikko issi giita wora gaththan ogey dizayssa ogeza bolla eqqidi miththa maatan asati issi mishsha xellashe dizayssa beashe de'aysi.

Ero hayssafe qastani xeellashe diza yaaze giikko si oge matan na'u lo'iza attuma attumadeti hissi mala mayo maydi eqqi dizayssata xeellashe deayees.

Ero hayissappe tani be'she dizzayi azze gikko macca naya comppitere doyadda xelkashenne naqqashe dizayissa beyashe de'ayisi i mattaraka qase asati uttidinne eqqidi xellishe dizzayissakka beyashe de'ayissi.

Ero hayssafe tani qasse ha'i xeellashe dizay aaze geekko issi gade bolla siyade komputere doydinne issi qofa woththishin qasseka ha qofazakka beu polissana yida asati maarara eqqididizayssaka xeellashe deays.

ero ha7i hayssafe tani qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi tamare keeththan tamare nayti ba tamare keeththan maara may7o maydinne maarara yafarara issi ba qofa polisanawu eqqidi dizayssa xeellashe de'ays

Ero ha'i qas haysa bollappe tan xelashe dizay aze gikko tamare ketha garsan tamare nayt be qopa polisana koyidinne ba mara mayo mayid yafarara marara eqi dizaysa xelashe de'ays.

Ero qase haysape tani hai xelashe dizay aze giko issi demba gade bolla daro donza asati marara yafarara eqidi dizaysane ba qofa polisanas eqi dizaysa be'ashe de'ays.

Ha7i qasse tani hayssafe xeellashe diza yaaze gikko issi keeththa gaththan uttidi asati dizayssa matara qasseka eqqidi diza satara issife gidiinne issi qofa haasayishe dizayssa xeellashe de'ayes.

Ero hai tani qasse hayssa bollafe xellashe diizay aaze giiko issi dasse gaththan asati shiqqidi eqqidinne issi ba qoffa pollisanas shiqqi eqqidi dizayssa hayssa bollappe tani hai xellanas dand'adiss.

Ero hayi tani qase haysa bolape xelashe dizay aze gikko issi mitha garsan asati marara sitara yafarara eqidinne issi ba qofa polisanas eqqidi dizaysa xelashe de'ays.

ero ha7i tani hayssa bollafe xeella she dizay aaze giikko hissi kawo keeththa ooso keeththan na7u macati utti dizayssanne issoy qasse xaafa ba qofa issineya qasse polisashe dizayssa beyashde deayees

Hayssan qasse tani xeelizay aaze giikko keehippe darro asati wotha woxxishe dizayssa xeellays haa woxxiza astikka issi qommo shuraabe mayidosoana.

ha'i hayssafe tani xeellashe dizay aaze giikko darro asati issi bolla shiiqi utti dizayssa xeellashe deays hawutti diza asata giddonka qasse maara weykko saro naagissiza asatikka utti dizayssa beyashe deays

Ero ha7i qasse tani xeelashe dizzay aaze gizayssa giddiko gita wogga kuwaase dembba be7ashe dayssi ha bollan qasse kuwase kaa7iza nayti bolla menththetho ooso ooththishe dizayssa be7ays.

ero ha7i hayssafe tani qasxellashe diza aaze gikko issi gadey bolla daro asati eqqi dizayssa beyashe days hayqki diza asata giddofe qasse issi gammo dunguza mayda addeynne issi kuwaaseka iza nayti nam7uas wanca oykki dizayssa beyashe daays

Ero qas tani ha'i hayssa bollafe xeellashe diza yaazeeyggikko issi kuwaasaka iza naay ba qushan wanca oyqqidinne qoodhe bolla qasseka be ba woyto oyqqidi miicishe eqqidi dizayssa xeellashe deayes.

Ero ha'i hayssafe qastani hayite lashe dizay aaze giikko gitta wogga denba gade bolla asati bolla mintetho ooththishe dizayssanne heeta sintharakka qasse issi naay mayke oyqqi asayishe dizayssa beyashe de7ayees

qasse ha'i tani hayssafe beyashe dizaya aze giikko gitta wogga kuwase denba beyashe de'ays a denbaza bollaka qasse daro nayti kuwasezakka ka'ishe dizayssa beyashe de'ays

ero ha7itani qasse hayssafe xeellashe diza yaaze giikko giitta aaho kuwaase ka7ettiza denba bolla daro nayti madadara qasse wothas giigetishe dizayssa hayssafe xeellashe deays

Eroo ha'i tani hayissa bolla xeelashshe dizayi azee gikko Gita woga dennibba xeelashshe de'ayiss.haa dennibaza bolla qase asati kushshenni woyito oyikkidinne immanas bishshe dizayissakka be'ashshe dayis.

ero hayssan qasseka tani xeellashe dizay yaaze giikko issi gita wogga kuwase denba beyashe de'ays ha denbaza bollakka qasse kuwase ka'iza maca nayti maarara eqqididizayssaka beyashe de'ays

erootani qasseka hayssa bollafe ha7i xeellashe diza yaazey gikko na7u nu dere itoophiya ugoowa woththanchata beyashe deays maciya eqqadanne attuma nay qas uttidi dizayssa hayssafe beyashe deayes

ha7i tani qasse hayssa bollafe xeellashe diza yaaze giikqo hissi keeththa sintha nayti sitara mala madadara eqqidi dizayssa gaththan qasseka eta gaththanis na7u na7u nayti dursa durishe dizayssa xeellashe deayees

Eroo ha7i tani qasse hayssa bollafe xeella she dizay yaaze giikko giitta aaho giitta kuhaase denba beyashe deays ha denbaza bollaka kuhaseka iza macanayti eqqidi dizayssaka beyashe deays

hayssan tani qasse xeellashe dizay aaze giikko asati biittappe ooththiza jabanatanne maaceesha hessa hessa mala darro miishat hayssan qasse xeellays

ero ha7i hayssafe qasse tani xeelashe diza yaazey gikko asati yetha yexishe go7ettiza miishafe hissino be ashe days hamishayka aazi geetetti zee gikko diitha be ashe dayes

Ero ha7i tani qassayssa bolla xeellashe dizayazeeggikko sidenbaagade bolla asati yabanata basheta hessa hessa malatata bi tafe gaacidi oothti wottidayssa xeellashe deays.

Erro tani hayi hayissa bollani beyashe dizayissi aze giko nussi quma issena melane ushsha issena mela go'ize nne irixisi wothida piriji beyayisi

Ero tani haysappe xeelashe dizay aaze giiko gita wogga demba gade bolla dar yabanatanne disteta malatatanne biitappe oothetida meqiza eqati lo'izayti oothetidi dizaysa xeellashe de'ays.

ero hayssafe qasse tani ha7i xeellashe dizayyaaze giikko si macata hu7e keeththa gastan macati ba hu7he mecatikko xaaxidi melatisiza miisha eqqidi dizayssanne oydeti giigidi dizayssaka be ashe deays

hayssan tani qasse xeelizay aaze gikko wogga gitta botte makina giddon naay issi naay haaththa kunsishe iddizayssa hayssan ha7i qasse xeellays

Haggappe thani ha7i xeellashee dizay aazee giikko wogga shuchchaara liceththi ooseththida kaamee ogee be7ashee de7ays; ha kaamee ogeza bollakka qasse issi donzza addee mothore bolla uththidi dizayssaka xeellashee de7ays.

Ero tani qasi haysape hay be'ashe dizay aze giko issi kamey oge bola asati baqulora gare medhidinne ha gareza bola kathaka c'anidinne baska utidi lagishe bishe dizaysa xelashe de'ays.

Ero hayssafe ha'i tani qasse xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga abba giddon abbaza bolla makabe giddon daro asati dizayssanne ha daro asati qasseka abbazi issi baggara ziqqi gin daro asati haaththa giddon qoletishe dizayssa beyashe deays.

Ero ha'i hayissa bolla taani xelashshe dizay aze gikko giitta wogga aho kaamme ooge bolla be"ashe dayisse ha kaammey ogeza bolakka daro hezdzdu tohora lagetiza dizayissanne asatikka hemetishshe dizayssakka beyashshe de'ays

Ero hasi hassappe Tani qase xellashe dizay Aze giko kame beyashe deyays ha kameza gathappe ASI wodhishe dizayssanne he kameza matara ASI eqi dizayssa xellashe deyays

ero ha7iy hayssa bollafe tani bollashe diza yaaze giikko missi wogga kaame oge beyashe deays ha kame oge qasse matanka wude baggara shuchchara licettida hara ogekka beyashe deays issa bollaka daro asati eqqidinne heddutoo laagetiza kamekka eqqi dizayssa beyashe de'ays

ero ha7i qastani hayssafe xeellashe dizay azeey gikko gitta woga aho kame oge bolla daro gita gita kameti laagetishe dizayssa xeellashe deayeis

Eroo tani qasse ha7iy hayssappe xeelashe dizay yaaze giikko gitta woga kame oge bolla daroppe keehi lo7iza leelashe kame eqqidi dizayssa hayssa bollappe tani qasseka xeellanas dandayadees.

ero ha7i qas tani hayssafe xeellashe dizay aaze giikko issi giitta aaho keeththa garsan kehipe daro lo7iza kameti si tarayyafadara eqqidi dizayssa tani hayssafe xeellashe deays

Ero ha'i gasse hayssafe tani xeelashe diza yaaze giikko keehi daroppe lo'iza issi kaame be ashe deays ha kameza bollaka keehi daro lo'iza ciishshati dizayssaka be ashe deays

Ha7i tanni qaske haysa bollape xelashe dizay azee giko issi keththa garsan asati eqidinne issi qofa bolla hasa7ishinne xeelishe dizaysa tani ha7i haysa bollappe be7ashe de7ays.

ero tani ha'i haysa bolli qasse xeellashe dizay aaze gikon e na'u macati haaththa duuqidinne jarkera ha be zokko bolla wothi ba'i ekkid bishe diza myssa xeellashe de'ays

Ero haritani qaseyayssa bollawi xeellashe dizayaazeeygikko gitta wogga denba gade bolla issi maata keeththe dizayssanne amata keeththa sintharakka issi attuman ayshaykile bolla utti dizayssa xeellashe deayes.

Eroo ha7i haysape qassika thani be7ashee dizay aazee giikko issi keeththaa gaththan heezzu donzza addethi ba sinththan xaraphe sinththan ciishshay dizayssa sinththan eqqidinne tobbethishinne haasayishe dizayssa thani xeellashe de7ays.

Ha"i hayissappe qase tani xelashshe dizayissi aze giikko giitta wogga shuchara kexetida gita poqa beyshshe days ha poqe sinthanikka qase bitazi shiqi dizayissakka xelashshe de'ays

ero hayi qasse hayssafe tani xeellashe dizay aaze gikko gitta wogga shuchchara keexetida wogga pooqe keeththa beyashe de'ays. pooqe keeththanka qase lo7iza shuchcharakka dirsettida dirsaka xeellashe de'ays.

ero ha7i qassayssafe tani xeellashe diza yaaze giikko giittaka daroppe gitta wogga shuchchara keexxettishe diza pooqa keeththa beyashe deays apooqe keeththa matanka qasse issimitti dizayssaka xeellashe deays

ero ha7i hayssafe qastani xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan issi macasey abba kushen issi maxaafa oyqin ha maxaafaza qasse bollaka xeellishenne haasayishe nababishe dizayssa be ashe daayes

Ha'i tani qas hayssa bollappe xeelashe dizay aaze giiko issi gita wogga daasa garssan daro asati uttidinne eqqidi dizayssanne eqqidi diza asati qase poto densishe dizayssaka xeelashe de'ays.

ero tani hayssafe qasse xeellashe dizay aaze giikko giitta woggay shuchchara keexxetishe diza pooqa keeththa beyays ha pooqa keeththayka qasse lo7iza qalamera qalamettishe dizayssaka xeellashe deyay

ero tani ha7i hayssa bolla xeellashe diza yaaze giikko si keeththe keehippe daro lo7iza shuchchara keexettida keeththa beyashe deays ha keethe pengekka doyetidinne pengeka maarara lo7i oosettidayssa xeellashe deays

Hayssan tani qasse xeellizay aaze egeekko tamare nayti tamaranas woykko keemistiri giza timirte tamarana mala daro keemikaaleti shiiqidi diza issi keeththa xeellashe deays.

Ero haysappe hay tani xelashe dizzay aybbe gikko kehi daroppe loyi osetida ketha beyashe days ha keetha gidon marara kompiterey dizaysane naytti nababishe dizayssa beyays.

Ero ha'i qas hayssafe tani xeellashe diza yaaze gikko issi mitha garsan darro ta marena ti shiiki utti dizayssanne hee ta sintharakka qasse daroppe lo'iza wogga donza asati dizayssanne hayssafe xeellanas dandaya dees.

Eroo hayi tani qasi bolla xellishshe dizayi azee gikko issi tamare keththa be'ashshe de'ayis.tamare keththa gaththanni qasekka hayissi na'ayi baa timirtte keththanni mara mayo mayidi eqqidi dizayissa xeelashshe dayis.

Ero haysa bollaka asat tseellashe diyay aze gikko asati maarara eqqida issi be'ashe de'ays. Ha maarara eqqida asati qassika tamaari wursidinne, asati wursishe anjettishe mayza mayo mayi eqqida izaka tseellashe da'ays.

Ha'i tani qasse hayssa bollape xeellashe dizay yaaze giikko issi timirte tamarettiza keeththa gaththan issi don za'addey shaamize may'iday eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellashe diays.

ero ha7i qasseka tani hayssafe xeellashe dizay aazegikko issi tamare keeththa gaattan tamareti maarara uttidi tamarishenne xaafishe dizayssa tani ha7i hayssa bollafe xeellanas dandayadees

Ha7i qasse tani hayssa bolla xeellashe dizay aate giikko issi qeerana aya suufe iza bolla xaafeti diza mitha oyqa dizayssanne geerakka lo7iza mithay ciishshay dizayssaka beyashe deayees.

Ha'i hayssape tani qasxe lashe dizay aaze giikko sidozorey qasse woykko gade goyiza kaamey gade goyshenne ogeza qasse lo aaththishe dizayssa hayssape tani qasse xeellanas dandaya dees.

Ero hayi qase hayissappe tani xellishshe dizayi azee gikko i gade kame woyikko dozoronni gade goyishshe dizayissanne iza matarakka qase asati eqi dizayissa xeelashshe de'as.

Eroo ha7i hayssafee thaani xeellashee dizay aazee giikko murungathe thokkishenne giigishe diza kaamee ogee be7ashee de7ays; ha kaamee ogeza mathaarakka qassi heera haaranne miththi diccisheezidizayssakka be7ashee de7ays.

Ero qasi hayisan tani xelashe dizayis aze giiko hai buro osetishe diza kamey oge be'ayis dozorey goyishe dizayisanee iza mataraka asati eqi dizayisa xelashe de'ays

erooqas tani hayssafe ay xeelashe diza yaaze giikko issi gade goyza hayssi gade goyshe woykko doozorey issi oge oothtishe dizayssanne ha doozereza matanka qasse darro asati eqqi dizayssa xeellashe deayes

ero ha7i qas hayssafe tani xeellashe diza yaaze gikko buro oosettishe diza wogga gita kame oge beyashe deays ha kame ogezawnka qas oosetishin sati eqqidi ooththishenne xeellishe dizayssaka beyashe deays

ero ha7i qasse tani hayssafe xeelashe dizay aaze giikko gitta wogga lelashe oosettishe buro diza kaame oge beyashe deays hayssa matanka qasse asatikka eqqi dizayssaka beyashe deays

Ero hayssafe qassetani xeellashe dizay aaze geekko asati kamey hamettana mala daro asati keyidinne goshsha miishara goyshenne ogazallo achchishe dizayssa xeellashe deay.

Hayssan tani qasse xeellizay aaze geekko daro donza addeti eqqidi dizayssanne issi macasiya issi maashine bessashe dizayssa hayssan xeellays.

hayssafe qasse tani ha7i xeellashe dizay aaze giikko issi denba gade bolla toketida bamba xeellashe deays ha bambazanka qasse asati doydinne hattaza xeellishenne mecetishe dizayssaka be ashe deays

Ero ha'i tani qasayssafe biyashe dizay aaze giikko issi attuma naay gammo dunguza pooxa huphen qachidi surakka woththidinne qasse maahe galba may7di eqqidi dizayssa xeellashe deaye

ero ha7i tani qass hayssafe xeellashe dizayaaze giikko gittha woggao denba gade bolla issi toketida bambabeyashe days ha bambazakka qasse doydinne pushsha mecetishe diza asataka seellashe deays

ero ha7i tani qasshayssa bollafe xeellashe diza yaazeggikko issi wogga denba gade bolla toketida bambabaya she days ha bambaza kasati doyi xeelishenne mece tishe dizayssa xeellashe deays

ero ha7i tani hayssa bolla xeellashe diza yaa zeeygekko issikeeththa garsan issi donza addey ba qofa asatas miccidinne bessishe yootishe dizayssa xeellashe de7ays